Man tye laco mo ma oruko kor bongo matar en tye ma i ye yom adada ma ongamo dogge o weng oruko tok i wiye ki ocungo bongo ne i ye oruko long jin jin mo kenyo tye ka bao jami mogo ma en tye ka tuko kwede wiyo dok tung kany wiro mako acel weko kato so en tye mere katuko ma iye yom adada.

Yo gudi mo ma mutoka kato ki iye ogono kona ki idibar mo ma lum tye otwi i ye yadi bene tye ma gutwi itenge kenyo yadi ne gubedo kala ma green green kidok bene ka ineno bar ne gire tye nen o macalo lume motwini pe olot maboco tutwal ento kwoyo kwoyo bene tye i yo eni.

Co aryo ngat acel orukio kor bongo ma blue ki koti macol iwiye ki long ma obedo col oruko gambut ityene obedo mot awobi acel bene oruko kor bongo ma yeloyelo ki oruko koti macol ikome ci en bene obedo mot ot eni kono kirwado kore arwada ki daba ki bene radio mo tye kenyo dogola me ote tye twolo ki ingeye kwica lum tye ma otwi ma obedo grin grinn ki bongo bene ki ngeye kunu.

Man ot moko cik me lobo Uganda nyime aye tye nen kany bendera me Uganda tye magitweo me oo wa malo i wi pol ento tye ikore kore lakite ki yone bene kiputo maleng kenyo mutoka tye mapol matye ngec dok tung kun kidano bene tye wot kingete kenyo.

Man tye ka nen macalo kodi matye ka twi maki pito apita i ngom dok bene pud otwi pe ori tutwal ento kodi ne kono tye kala ma obedo kala ma gurin gurin ngom aye obedo kala macol col ki wiye malo kuca pol pol bene nen ma obedo blue blue lakite.

Tye laco mo ma omako cim idicinge tye ka diyo ne dok bene oruko kor bongo ma obedo lacere lacere kipyere ma obedo nen calo jin jin kenyo wange pe tye kanen enyo cinge aye tye ka nen ki cim ma omako oruko cawa bene ingut cinge.

Latin awobi ma ogungu agunga piny oruko kor bongo matar oruko long macol ki oruko war ityene en omako lawang nyonyo icinge tye ka wango nyonyo. nyonyo mo matye madit matye inyime kenyo dok en bene oruko otok makwar i iwiye.

Yeya mo makiketo i teng ping yeya ni kono kicweyo ki bao tenge kamo tye makwar kwar nget mo keken pe i nget yeya man lum mo bene tye ma obedo alum alum tye i tenge kenyo yeya ne kono kitweyo i wi nyonyo mo ma kiguro agura ki iye bene i pi atye neno pi tye kenyo ma obedo kala ma blue kiyadi mogo gicomo gi como ki dipi bene gitye kanen.

Yo mo makiputo maleng adada yo maram pe kilingo i ye lalam mo keken tye i dibunga mo mayadi tye magudongo maboco yadi magreen green kibene lume tye ma mwodo ne tye manen maleng mwodo ne tye green green bene tipo gitye ma owumo yo eni ceng tye ka daro matye ka ryeny maber adada i ye.

Cupuria mo ma kionyo pi iye i cupuria man tye ki i ye ocene ocene makimako ci pwono yec gi o dong ocene matye i ye kanyi gitye kala mapat pat mukene tye kala alumalum kidong mukene tye kala ma green green gin weng gitye i cupuria man gitye ka lwoko gi

Cing matye ayaba i cing man mwanyi tye magipwono kipoto mado ocek o kalane tye makwar kwar madong tye atera me acela ki ma anginya.

Pipino matye ka tuk pipino man kome tye ma yellow col yellow col tye i jang yat mo matidi ma obedo kala alum alum pjpino ma gire tye ka tuk aa ki jang yat man gwok nyo tye ka mito cito kamo mukene.

Cing dano mo ma onyope ki kweyo en nen calo tye ka pito kodi cam i kabedo mo ma nen calo bao bao dok kweyo tye i iye nyo ngom ka ma dano twero pito jami tye i iye ngate kono kome pe tye ka nen ento cinge keken aye tye kanen dok nen calo en obedo dano ma obedo otara.

Yo mo ma obedo yo maram tye ma okato kany lutino awobe aryo gitye ngwec ki pikipiki ki iye dyangi bene tye i teng yo man dyangi ne weng gubedo kalama ma brown broun kibene yen calo yen tugu tye ka nen ki ot mo magigero ot bait i ngete kenyo tye coron ma wiye bene kiguro ki bati.

Cing lakwo bongo mo ma otelo bongo dong tye ka kwoyone ki bne tye ki lapim bongo ma tye kenyu bongone kalane tye ma braun en tye ka tic ki carani matar dongo bong moni tye obok obok

Man latin awobi mo ma oruko bongo mo i kore bongo ne kono ocero kwar blue kwar blue kenyo en oruko lawiny radio i ngute kibene otingo radio igwoke matye ka winyo radio dok en cinge tye ma yom adada wiye kono ongado maleng maber ma nen leng kitengetenge odi ma gorofa bene tye ka nen.

Man bedo calo dilum kama lum otwi i ye lumme weng tye lum ama obedo lummo two two tye yat acel litac ma otwi madwong adada ki ping kuca yatte kono pote obedo ma green ki pol bene tye ka nen ma blue blue.

Coo aryo tye magubedo i ter ot ot eni magirwado arwada ki lobo kikado akado kongo ki lagede ci kiwado arwada gi lobo otte dogola ne tye twolo gire I wang dirisa ne kenyo radio tye wiye giguro bati coo magubedo eni gin aryo weng guruko koti macol ngat acel oruko kor bongo mablue ngat acel oruko kor bongo mayellow kidong ma oruko kor bongo mablue ni longge tye ma obedo navy blue gambut macol bene tye oruko ityene obedo i wi kom panga tye i ngete kenyo.

Man dano mo ma obedo piny tye ka mato ginamata mo en oruko bongo ma obedo col tar col tar dok bene wange pe tye ka nen ento gin ma en oruko-im aye tye ka nen

Ot lega ma cal yat ariya tye i wiye olunge o mere ma kalane tye magreen wi ote bene gipipinge tye wiot matangula ma nen calo obedo mere ot lega madano tiyo kwede kimalo bene polle tye mablue blue.

Man dog nam mo madit adada ento kitenge kany tye laco mo ma obuto ping oruko kor bongo ma obedo blue blue en bene otweyo wiye ki latam ma obedo blue blue oketo pikipiki ne ocung ingete kenyo otweyo baket mo kono ite pikipiki ma obedo kala me blue kom pikipiki ne kono tye makwar odi bene tye ka nen kikany odi ma obedo goropa goropa kibor ping kuca bene lupur tye ma oboyo ping o ma pinge pe nen maber tutwal.

Ot skul mo ma obedo ot gorofa tye kanen ot goropa eni wang ote weng kicweyo ki glass ki bene mutoka tye ma romo adek ma ocungo i nyimgi kenyo mutoka ne kalane tye pat pat acel tye kala matar kidong mukene ni tye kala ma silver nyime kenyo bene atye neno yadi magudongo maboco magubedo kala alumalum ki mwadomwoto bene tye magiwerogi maleng adada tye matye ka nen maleng gire.

Lamak rec makimina mina ma munu aye pole maro tic kwede tye ma tye ka nen laco mo tye ma omako i cinge kitere ping pi bene tye ka nen ma obedo kala ma blue blue lamak rec man tye ma kityeka tero ne me bolo ne i di pi.

Latin bim mo matye idilum en omako jangene yat mo acel oketo pote boke mo idoge dok tye matye ka neno lamak calli kingete kenyo oboke orumo kome weng laboke ne tye kalane green green en nen calo tye i dibunga.

Man tye pot labolo makibolo gimoyo ci ki dwelo pot labolone nen calo gitedo ateda pien kala ne tye ma oloke manok pe tye green tutwal ki latin anyaka mo tye kingee kuca ma otero wange gire tye ka neno en pot labolo man matye magitweyo ngute kany kiketo tye opye i wi gimo ma petye ka nen maber.

Lutino awobe aryo ngat acel tye matye kangwec kipikipiki oruko kor bongo macol kidong ngat okene magitingo angec tye ma oruko kor bongo makwar obedo oyaro tyene o jeriken tye adeke aryo kitweo kiping acel awobi mangecci omako ikore inyimgi atye ka neno mutoka ma ocungo acunga mutoka madit kibene yadi tye ma orumo ngetgi kenyo yadi ma obedo kala alum alum kema mablue bene tye kanen itenge kenyo.

Dako munu mo tye ma obedo ping oruko labor dog ki um labor dog ki um man tye ma kala matar dok en bene ogumo kore tung pin cinge aryo weng tye i laptop tye ka temo coyo gimo ilaptop dok oketo wange ikom laptop ma en tye ka tic i ye ni cal em laptop dong pe romo nen maber ento dako ma oruko bongo mabedo calo cweta cweta.

Man latin awobi ma ocung oruko otok, oruko kiyo oloko wiye tung kuca en oruko jaket ma green green ki i nyime kuca tye nyonoyo mo madit adada. Tye bene waya waya mo tye ma okacce.

Man kam kicato i ye gingut tiko type mapat pat kala mapatpat mukene tye makwar mablue macol ma pink ma green bene tye kenyo odero mo bene tye magiwero kala ma tatat kenyo bongi acata kitenge magiketo ki kenyo nen calo bongi enini nyo jami acata eni tye ma acata pol lulim ping aye pole.

Man jami me tekwaro manyuto jami mogo calo tung lele mogo macon con kibene lyec yer ikom lee gwok nyo yib lee mogo makiketo kacel ki cal dano mo magi cweyo acweya kiketo kono yer wic kono kweno enini i kome dok tye ka nen kenyo bedo calo kama dano cito limo i ye ping.

Ot mo tye madit adada ma kaineno maber otte kicweo kipatali magiwango bati ne tye bati matar matye i wiye mon mogo tye maguribe kacel gitye ka goyo lobo kenyo laco mo bene ma oruko overal mablue tye ka nen kenyo mwoto mwoto tye ki nge ot kuca yadi madongo tye ma otwi ma obedo kala ma green.

Jami tekwaro calo kono gwenogi nyo yec winyo mo ma kiketo i gilac tye kanen kenyo ki dok bene karatac mo tye ma kimwono kenyo ma nyuto ngo ma jami magi gubedo ki gin ango ma gitiyo kwede.

Man bura lum bura ne kala kome col otiktiktik oyabo wange wange olungeo mere matye ka neno matar tara kuman ite bene opere o matye atera buta man obuto iter nyonyo mo madit adada dok bene i kabedo ne tye nen tartar kenyo.

Man eni cal kabaka me lobo buganda ki lakony kore matye ka lok kwede ingeye tye laco mo ma tye lamony ma ocungo acunga kenyo kidong bene kabaka ni tye ma iye yom adada ki mego bene tye ma obedo cok kenyo matye ka nen.

Laco mo tye ma ocung acunga en oruku bongo ma gray, Entye ka yubo war. En ocung i ot mo ma kicweyo, kicweyo ki matafali ento ento pe kirwado kome. Wang laco-ni pe tye ka nen.

Man kono rec ma tye i dye pii recce komo tye ma leng kome ocero col tar col tar recce bene bwome tye dok tye ka tuk ki i pii dok nen mamwonya adada

Jo aryo tye ma gucung ka mo ka mubedo godi godi, dok bene pii pii tye itenge ceng kono ti ka ryeny derone bedo calo otyeno otyeno dong gin gucung idi pii man dok bene gumako yadi maboco aryo i cingi.

Yea mo matye i di pi dok bene yea enini jami kiwero kome kala mablue blue kikore kore dok tye tar tar kibene kiketo ginmo matwero konyo ngat mo me kwang ki pi kati en olwiny o i pi. Lacoo mo tye ma ocung i wang dirisa pa yea eni oruko tok i wiye dok ceng tye ka caro kor yea man.

Yeya ma tye gitye dye pii gidwongo mere atar, yea ne weng kiyubo gi ki bao ento kalagi kiwerogi mapat pat tye acel mape giwero kala i kome, ki mukene kiwero kala mablue ki owero matar ki moni bene tye idyere kenyo gitwero ki kala ma green gitere ping kiwero ki kala macol kingute kiwero ki kala makwar kwar, winyi bene tye ka tuk aa ki pi kenyo kono pol bene tye ka nen ki malo

Man, mo ma ti adada, nam eni-ni yeya mo acel tye iye. yeya en kono ki pao ki kom bao, kiwero ki itere piny ki kala mabulu, ki kore kala makar, yeyane kono kitweyo bandera me uganda i wiye, ki dong tip tip ma kiyubo i kom yeya man tye, dano mo tye acel ma obedo iye ma oruku jaket.

Odi bati tye ka nen kany ento nen calo kany kama kiwango i ye nyo nyo, nyonyo dogola dogola madong kiwango tye ka nen ot bati matye kenyo ni kiwero kome kala ma orange, laco mo tye acel ma obedo i wi pikipiki oruko otok ma obedo grin grin kor bongo ma obedo tar tar kenyo kidong longe otemo bedo grey grey lakite.

Ature matye ka nen maleng adada ature ne kono otwi i ye mere madit mabor dok bene kore tye ma obedo kala ma green green ki kom ature ni kono obedo kala ma purple purple tye nyig kic mo acel ma ocung i wi ature mo acel ma obedo lapurple lakite nen calo kic eni tye ka noto eni pig ature ni.

Lutino ongera aryo gitye ka nen lutino ongera man yer opong ikomgi o ngat acel obedo tye ma obedo abeda wange tye ka neno gin mo mako icinge acel wange tyte ma olinge o makwar ki ume tye mere ma olinge o macol eni ogungo mere agunga ma tye atera me wot.

Ceng madong tye ka ceto kapoto tye ka daro matye ka meny i wi pi mo matye kenyo laco mo tye ka itenge kenyo tye ka nenone ceng man kono tye ma odare maber ma kalane ka i nenno tye yellow yelo lakite tye o mere tye kama bor kuca ento gire tye ka nen matye ka menyo ping maleng adada.

Cing magiyaro matye maki keto i ye nyig kodi mo ma nen calo nyig kodi kabi cing meno kono obedo cing dano ma obedo ocol cing acel omako ngut cing ma oyaro iye ma kodi tye iye ni.

Man tangi ma dano pe iye ki gang ma kigoyo cel tye ki i tenge jerekan ma yelo ki baket mabulu tye ki i ngete kenyu ki i tenge kuca yadi tye ma otwi ma obedo green green

Laco mo ma oruko bongo ma lacero lacero oboyo doge o oruko labo dog i ume dog bene labo dog man tye macol otero wange atir tye ka neno kamera wiye kono oket oket kenyo pe oketo maber ento lacone tye gire ma ocung acunga ingete tye ot mo ma obedo tar tar kenyo.

Yeya mo matye i nam tye ka nen kenyo yeya man kiyubo madit dok bene tye ma otingo jami mogo i ye ki yeya mukene tye ka nen ki i pi kuca kala ne tye tartar kenyo, cenge bene nen calo ceng matye ka poto pien tye ka taro ping kenyo dok nen calo otyeno otyeno.

Kor ot mo ma omukomuk kenyo gire gicweyo kimatapali magiwango ento pegirwado kore maber ento kor otte dong nen calo gin mo otioti nyo obedo pi kare malac odi batibati ne magitye kenyo ni wigi nyal nyal otemo makone lakite dok bene yugi yugi tye kenyo madwong mukene magi onyo i ye kavera guniya ci ki cano gi itenge tenge kenyo ki inyime kuca nen calo mac pol mac electrik bene tye ka nen.

Man laco ma ocung ma oruko baongo matar. Kome kono pe tye kanen ento ngut bogone ki pyere tye ka nen. Cinge nencalo obedo dano macol dok bene tye ka bulu ringo dok omako malaga i cinge ma tye ka tic kwede me loko ringo.

Man nyig ma anyima dong kiwanyo ci ki twoyo maber adada tye kanen maleng adada kiketo kono i aduku aduku mo kenyo ma kore tye matar tar tenge kimalo kany olingo mablue matye ka nen maleng adada ma dong mito mere acela ci kiromo rego ne ma amata dong.

Winyo aryo gin weng gubedo kala macol dog=gi tye maboco gitye ka wot kun nongo gitye i lum mo ma obedo dago dago lume kono odongo maboco boco gubedo kala ma gurin gurin gitye ka nen kenyu.

Man laco mo ma ocung pyere keken aye tye ka nen wange ki wiye pe tye ka nen en nen calo ocung iteng pi kama pi nam tye ma opyeo mot cawa ne kono dong nen cawa me otieno maceng tye ka yuto ayuta dong ento en laconigire ocung ki layut rec tye nen calo me kayube me yuto rec.

Bad godi aryo makiceto kin o kiputo maleng kiyubo ne calo kipito iye gimo, i nota mapoko bad gudo aryo man ki iye yen ma obedo alum alum matye ka nene kibene ot mo tye matye inota meno, cal man kono nen calo kimako kitung malo weko nen atir wa i ping me wa i wi ot pe dong waromo neno teng ote.

Ongera mo tye ma otingo latine ikore latine tye ka neno kama kamera tye i ye dok bene ogwako kor mine wang mine kono pe tye nen ento kome tye nen ma ne kala macol col dok yece tye matye ka nen.

Man wi ot lega ma olulle mabor ngute kono obedo green green gin wot tye ma kiketo ma itwero wot kwede i wi ot man pol tye ma bule blue ma tye ka nen i cal man

Bim mo tye kany tye ka nen bim mere nen calo obedo ping dok bene omiyo doge o tingting yer kome tye ma oboyo kome ducu wange aye tye ka nen wange olinge o makwar adada bimme kono nen calo bim ma oti adada dok i ye pe tye mayom cinge bene tye ka nen cinge otwo two kenyo kinge cinge ki malo malo yer tye ma oboyo kome yer bim man tye yer kala macol.

Nam ma pine tye tye katwake dok tye calo coo aryo gucung dyere dyere kuca gumako tal mo i cingi

Man cing dano ma omako mola i cinge en kono oketo cinge i latam magipeto apeta i di ot latam magipetoni tye ma giyo cal disain mapat pat latamme mukene tye ma obedo kala blue blue lakite kidok bene moni kenyo tye mobedo kala makwar kwar tye kanen kenyo.

Jobi manen calo gubedo ka tuku i daba aye gitye ka nen kany gitye mapol pol jobi tunge otwi madong oloto mamito mere rume aruma kuman jobine tye ka neno kamera atir ki tenge kwica lum ki yadi tye ma gutwi madongo magitye ka nenki ngegi kwica.

Gimo nen calo lwet cing bim mo ma ilo malo, kom bime ki kome pe ti nen, eto en oilo lwette malo, yer tye ki komme kenyo dok wiye col nicucuc.

Lutino ayira aro ngat acel oruko bongo ma bulu ki dong ngat acel bongo dok gugolo ngo dok gitye ka tuko tuko ma kilwongo ni omweso ki kenyu odi lum tye mapol ma kitoto wigi atota

Man ngat mo ma obedo piny oruko bongo ma yelo dok cato cumbuca tye ka catone ki ngat mo en oruko long macol

Ngec ma obuto i bad yen mo ma obuto ping yene tye ma otwo nget ma oloko wiye tung lacam tye ka neno ping atye ka neno pot oboke ma obedo alum alum bene tye kenyo ma oumo pinge kenyo nen calo tye bunga bunga lakite.

Tyen lutino aryo gitye ka nen kenyo gin weng guruko war kom war ne kono obedo col col ngat acel oruko war ma obedo brown brown kidong ngat acel oruko war ma obedo col kala macol gin weng guruko soksi makwar ityengi nen calo gubedo ibenc pien tyen benc bene tye ka nen.

Man, latin anyaka mo ma obedo piny ti temo kwoyo bongo ki libira, dok bene en oketo cwinye adada oruku kono unifom ma baj ti ikore. Dok unifome ka i neno obedo kala ma bulu ngute olingo matar ki kor cinge eni bene oloingo matar, en bene oruko tiko mo i cinge.

Man cin poc mo ma ocungo kany cine poce kono kiwere tenge ki kala ma blu coc tye ma kicoyo itenge kikala ma blue, kala macol nen calo obedo cin poc me gang kwan ki bene ki tenge tenge kwica yadi tye ma obedo kala ma gurin gurin ma gudongo mbo ki odi bene makigero gitye kanen.